Ebimuli ebiboneka obulungi nga bulina erangi eya kakobe nga nheyindhi mulimu endheru yeru era nga endhuki eri kuguluka erikugya kugwa kukimuli kunhunhamu omudhenhenhe.

Emivankata egyesente nga bwamitwalo etanu etanu era nga babusibyeku bulungi nakantu akeru era nga emifankata giri ena.

Kabaka ogh'ebuganda atyaime mu ntebe avaire ekanzu yataaku n'ekooti, yayambala n'esawa ku mukono nga ghaligho omusirikale amwemeleireku einhuma ali mukuuma, nga Katikiro ghe akutaime nga alina byali kwogera naye.

Olugudho lulibitamu emotoka edhe bika ebye ndaghulo nha mapiki nga kumbali nhi kumbali okwo lugudho kuliku ebizimbe nhe bipandhe.

Omusaadha ali silingisa akagaali ak'amatooke nga kuliku enkota ennhenhe edhegombesa okulya. Omusaadha ali silingisa availe empale endhilugavu nga ghaligho abali muvaaku einhuma abavubuka babili ghabagho nh'amammotoka einhuma.

Abaana balikola emilimo egy'omu mutwe balinha byebali kuluka nga buli omu ali zingila eghuzi nga kibonheka nti bali kuluka emisweeta.

Abakazi nga abandhi bali kuseka abandhi tibalikuseka nga bavaire ebintu kumitwe babyambala nimunkoto nga abandhi bifanhanha mulangi eby'abandhi byandhaghulo muku abandhi babese abaana kumigongo abandhi tibabese.

Esowani endheru ebonheka obulungi era nga enhirira kuliku emwanhi, kuliku edhebighusu enhenvu, nh' embisi nga dhabighusu, era nga enhenvu dhiri mulangi emmyufu ghabagho dhebaseere nga dhiri ghagati ghabagho edhindhi dhebakalanze obukalange, ghabagho nhedhindhi edhitali nkalange nga era dhiri bonheka bulungi.